Moto nim n laɣim chana ka shɛba zaya ka shɛba pili helimɛnti nima ka tihi yirina bi tooni ka shɛba pili kapu nima ka shɛba piri namda nima ka bi laɣim chana.

Bihi ayi n toori kom ka yɛ liiga konkoba bi zaŋla gbambihi tim n toori kom maa ka moɣa gburiŋ do bi nyaanga

Goota n dɔya ka kɔm bɛ din ni ka di mi dɔla yiya ayi sunsuuni ka bihi ʒi ni maa ni bia so ŋun za tooni ŋɔ yɛla liiga chicharigu ka bihi ayi bɛ bi nyaanga ka yino yɛ liiga buluu ka yino mi yɛ liiga piɛlli ka shɛba gba zaa lan ʒi bi tooni ha ka nyɛ niriba ata ni bihi.

Paɣaba ata n ʒia m paɣari gnambihi paɣaba ata ŋɔ yino zaŋla o nuu tabi o zuɣu gbambihi ŋɔ nyɛla difiren difiren kala ka bokati tamya ka gbambili buluu be nyaanga ka paɣa so ŋun be sunsuuni ŋɔ bobi bobga bobsabi ka paɣa so ŋun mee paɣari ŋɔ ka be nuzaa zuɣu ka la ka paɣari gbambili buluu.

Paɣa n bɛ ko biɛɣu ni n zaŋ ŋmana timdi di puuni toori kom maa ka nirabaayi zaŋ binyɛra bob bi zuɣu ka yino maa gba nimaani ka bi zaŋ gbambihi zaŋ zali bi tooni ka tihi bɛ bi nyaanga

Zamaatu n laɣim ʒiya ka yɛ kootu sabila ka so bɛ bi ni ka yɛ kootu tankpaɣu ka bi zaa lee zaŋ noosi maks nim niŋ bi noya shɛba kpala ninkpara shɛba bi kpa ninkpara ka bi laɣim ʒi duu ka shɛba wuɣi bi bɔɣiri zuɣusaa ka kamara maan nim mi naayi ʒiya bi nyaanga ka tihi bee filaawaas laasabu gba zaa bɛ bi nyaanga.

Bi worila kali waa ka niraba piɛ n gili bi nyaanga ka zaŋ binyɛra panpa bi zuɣuri ka piri shɛŋa bi nyingoya ni ka piri shɛŋa bi nuhuni ka shɛŋa bɛ bi naba ni ka